Varumbwana vedu umwu mukuwo wavanoenda kuzvikora vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana, uye vanofundiswa utano kuti ugare hwakagwinya mukati mwendaramo yavo vakwanise kudetsereka.

Varumbwana vanopinda mukati mwezvikora ngekuti vanenge vechida kuzobetsereka mundamo yavo Izvi zvinonasirisa varumbwana ava kuti vakure veikona kuverenga ngekunyora.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti mukati mezvikora zvinoenda varumbwana vedu zvikora zvakabaanaka yaamho, ngekuti vanofundiswa kuti vanthu vanosisa kugarisana zvakanaka pasina kuchayana kana kupopotedzana.

Nyamashi wemene tinoningira kuti mukati mundaramo varumbwana vanoenda muzvikora vava kukhona zviro zvizhinji kubudikidza nekuti vanenge veifundiswa tikaningira vamweni vano tokukhona kubaya mudziyo yanyamashi.

Kuzvikora zvevarumbwana tinoningira kuti varumbwana vedu vanenge vakachengetedzeka uye varumbwana vedu vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana izvo zvinoita kuti vazongwara mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu tinosisa kunge teidetsereka. Kakurutu kubudikidza ngekunge teiendesa varumbwana mukati mwezvikora mwavanifundiswa kuti ramangwani rawo riye rakajeka.

Mwaizviziya ere akiti woye kuti mundaramo dzedu tinosisa kunge teiyenda nevarumbwana mukati mwezvikora kuti vanobetserwa ,konanikweyo ndiko kwavano fundiswa zvakawanda izvo zvatisingakoni kuvafundisa kayi kwedu.

Ngeumweni mukuwo tikaningira mukati mezvikora zvevarumbwana tinoona kuti varumbwana vedu vanobafundiswa yambo zviro zvakakosha mundaramo mwavo kufunda kuti vazokona kuerenga kakurutu chiyungu.

Mwaizviziya ere akhitiwee kuti mundaramo yedu, antu tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekuti varumbwana vedu vanoenda muzvikora ,mwona umwomwo ndimwo mweanofundiswa zvakasiyana-siyana.

Mwaizviziya ere kuti kuzvikora zvevarumbwana kunoendiwa kuti vakone kunyora, vakone kuerenga, vakone kuite zvidzidzo zvakasiyana siyana uye vakone kana kutodzidza mishando yenyara dzavo yakaite sekutsvaira mumhatso.

Mwaizviziya ere kuti varumbwana vanoende kuzvikora kunofundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana . Zvimweni zvidzidzo zvinosanganisira, kukona kubaya-baya midziyo yanyamashi, kukona kubhuya chiyungu, nekunyora.

Igwinyiso remenemene teshe tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veitidetsera kubudikidza ngekuendesa varumbwana vedu mukati mwezvikora zvakasiyanasiyana kuti vanofundira zvakasiyanasiyana.

Nyamashi unoo tikaringire tinoona kuti antu azhinji vanoenda kuzvikoro muzvikora zvevarumbwana vanenge veienda kunoona kuti kwakadini kuzvikorako. Umweni mukuwo tinoenda kunoona mabhuku evarumbwana vedu.

Munozviziva ere akiti kuti varumbwana vedu mukuwo wavanoenda kuzvikora avangoendi kundofunda chete pandakamboenda kuzvikora ndakasvika vana veibaemba zvemene veivaratidza vantu ndozvavanofundisa izvi.

Maizviziva here muzvikora zvepadera vantu vanoendamwo kuti vanoendamo kuti vandodetserwa kufundiswa mishando yenyara dzawo uye zvidzidzo zvakasiyana siyana zvimwe zvinosanganisira vakone kubika.

Maizviziya ere akhiti kuti kuzvikora zvepadera vantu vanofundiswa mushando yenyara dzavo. Izvo zvinoita kuti vantu vabetsereke kubudikidza ngekuti vanenge vafundira mushando iyi vanozozvioneravo mabasa mukati mwendaramo dzavo.

Nyamashi unowu tikaningira tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda muzvikora zvepadera kuti vanofundiswa zvakasiyana-siyana. Vamweni vanofundisa kuaka, vamweni ndovanova madhokodheya, vamweni vanofundiswa kunasira mbatso, vamweni kutsetsa.

Igwinyiso remene- mene tingade kuzviningira mukati mwendaramo yedu vanhu vanoenda muzvikora kundofundiswa mishando yakasiyana-siyana iyo yavanoda kuzoita pona pavanenge vakura uku kunodetserwa vantu kuti vave vantu pane vamwe vantu

Mwaizviziya ere kuti karetu vanthu vaienda kuzvikora zvepadera kuti vanoenda kooita madhokodheya. Asi nyamashi tinoona kuti mushando yabaawanda yaampho. Vanthu vanosise kudetsereka kakurutu, ngekukheta mishando yevanoda kuita.

Mwaizviziya ere kuti vantu vazhinji tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekuti mukati mwendaramo yedu tikaenda kuzvikora zvepadera tinofundiswa mishando yenyara dzedu. Idzo dzinoita kuti tidetsereke.

Muzvikora zvepadera tinoningira kuti vantu vanoendamo maringe nemushando yavanoda kuzoita pona pavanenge vakura vamweni vanoda kuva madhokodheya vamweni vanoda kushanda muzvitoro kutengese mutombo.

Mukati mwezvikora zvepadera ndinoona kuti vantu vanoenda kofundiswa maringe ngezveutano kana kuti maringe ngemishando yavangada kuzoita pona pavanenge vakura, ndivo vantu vatinozoona vava vana makanika nema dhokodheya

Maizviziya here akiti woye kuti mukati mendaramo yedu tinosisa kuenda kuzvikora zvepadera nekuti muzvikora zvepadera mwonaimomo tinoona kuti vantu vanofundiswa zvakasiyana siyana mishando yenyara dzavo.

Mukati mezvikora zvinoenda vantu vakuru tinoona kuti vantu vona ivovo vanofundiswa maringe ngekuti vakone kwekushandira Mukati mendaramo yawo veita mishando iyo inozoita vabudirire ramangwana rawo.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti muzvikora zvepadera vantu vanoendeyo kuti vandodetsereka kubudikidza ngekuti vanenge vafundiswa maringe ngezvemishando yevanoda kuzoita pona pavanenge vakura.

Muzvikora zvepadera vantu havangofundi chete, vanofundiswa ngemishando yenyara dzavo idzo kuti vajaire nadzo kuti pavanozopinda pandima vanenge vakumbeta kwemene zvinobva zvaita kuti vabudirire muntaramo dzavo.

Ingwinyiso remene mene mukati mezvikora zvepadera tinoona kuti vanthu vanosisa kunge veidetsereka kuburikidza ngekufundiswa tsika nemagariro dzemunharaunda uye kuti vakwanise kukone kuchingamidza anthu akuru.

muzvikora zvinoenda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobve ngazi. Tikaningira tinoona kuti kuno fundiswa zvidzidzo zvakanaka maningi zvinosanganisira kuti vakone kuvaka nekusona.

Igwinyiso remene-mene teshe tinozviziya kuti arumbwana vanoenda muzvikora vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana izvo zvinosanganisira masvomhu kana kuti chiyungu kuti vazokona kuzvishandisa mundaramo yavo.

Muzvikora zvinoenda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi tinoningira kuti vachiri kufundiswa zviro zvakawanda wanda maningi uye zvimweni zviro zvinoita vakone kusona uye kutsetsa.

Vantu vanoita muzvikora tikaningira mwukati mwendaramo yedu vanhu vanoenda muzvikora vanosisa kudetsereka kuburikidza nekufundiswa mishando yenyara dzavo, iyo yavanosisa kuita mwukati mwendaramo yavo.

Mukati mwezvikora tinoona kuti tinoendesa varumbwana vedu mwona imwomwo. Izvi zvinodetsera kuti vantu vakwanise kunge veiita mishando yakasiyana-siyana pona pavachazokura mundaramo mwavo.

Mukati mezvikota tinoona kuti varumbwana vedu vanoendemo kuti vandodetserwa uye, muzvikora mwona umwomwo vantu vanofundiswa kuti vakone kushanda mishando yenyara dzavo uye vakone kutamba nevamweni vasachayana nekutukana.

Igwinyiso reme-mene tinoona kuti mukati mezvikora zvepadera vantu vanosisa kunge veienda kunofundiswa maringe ngemishando yavanoda kuzoita ,uye imweni mishando inotangira vachiri kuzvikora.

Mwaiziya ere kuti mundaramo vantu vanoenda kuzvikora kodetsereka kakurutu kubudikidza ngekuti vakona kuerenga vakona kushamwaridzana zvakanaka uye vakonezve kuzoita mushando yakasiyana siyana mundaramo mwavo.

Mwaiziya ere vakiti woye kuti mundaramo vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvikora? Kuzvikora kunofundiswa mishando yenyara inosanganisira kukona kuwaka, kutsetsa ngekusona.

Igwinyiso remene mene mukati mendaraunda dzatinogara kuti tinenge teifundiswa maringe nezvehutano izvi zvinotidetsera kakurutu ponaapo patinoendesa varumbwana muzvikoramwo anokura vakangwara ngwara.

Igwinyiso yemene mene, teshe tinoziya kuzvikora kunoenda varumbwana vedu vanosisa kuenda kunodetserwa zvekufundiswa magwaro akasiyana siyana awo anozovadetsera mukati mendaramo yavo kuti vaone kuzopfuma.

Mukati mwezvikora kunoenda varumbwana vedu vachiri kutemwe dzinobve ngazi, vanofundiswe mabasa enyara dzawo anosanganisire kuti vakone kuaka, kuaka mhatso dzakasiyana siyana uye nekusona.

Zvinoenda majaha nemhandara dzichiri kutemwa zvinobva ngazi tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanoendesa varumbwana vavo mona imomo ngekuti munofundiswa mitambo yakasiyana siyana imweni yemitambo inogona kuzokuriritira ramangwani.

Zvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kuendemwo kuti vanodetserwa kubudikidza ngekufundiswa maringe ngemishando yavangada kuzita mundaramo mwawo izvo zvinovadetsera kuti ndaramo yavo inge yakajeka.

Igwinyiso remene nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mezvikora vantu vono endemwo kuno detsererwa kubudikidza ngekufundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinosanganisira luaka yekutsetsa.

Muzvikora tinoona kuti vantu vanoendemo kunofundiswa zviro zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kukona kunyora nekukona mishando yenyara dzavo asi vanoitawo mitambo dzakasiyana-siyana dzekumabhora.

Muzvikora tinoningira kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veyifundiswa maringe ngemishando yavanoda kuzoita pona pavanenge vakura izvi zvinodetsera kuti vakure vakangwarira.

Zvanyamashi tinoona kuti vantu vanoenda muzvikora zvepadera vanoenda kunofundira zvakasiyana -siyana mukati mwendaramo yawo, uye vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemishando yakasiyana-siyana.

Zvemene mene tikaningira mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoendeyo kuti vaite mishando yakasiyana siyana. Vamweni vanoendayo kuti vazonasira mapilizi ramangwani anorapa vantu vanehosha.

Mwaizviziya here kuti karekwo nanyamashi vantu vachiri kuenda muzvikora mwonamwo mwavano fundiswa maringe ngehosha kuti dzinorwiswa sei hunge vechida kuite mishando yemadhokodheya mwona muzvikora mwona umwomwo.

Mundaramo kwedu tinoziya teshe kuti wandu vanosisa kuenda kuzvikora zvepadera nekuti kona ikoko vanoenda kunofundira mishando yenyama dzawo iyo yavanozoita mukati mundaramo yawo

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana kwona ikwokwo kunoita kuti muntu angware kubudikidza ngekuti anenge vasingagari nevabereki ariyo.

Zvemene mene tinoziya teshe kuti mukati mwezvikora zvepadera tinoona t kuti vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza kuti vantu vanenge veifunda maringe ngemishando yevanenge veida kuzoita.

Nyamashi tinoona kuti mukati mwezvikora zvepadera ,antu anosise kuendeyo kuti anodetsereka kubudikidza ngekufundiswa, zvidzidzo zvakasiyana-siyana ,izvo zvinosisa kuzovadetsera, mukati mwendaramo yavo.

Vantu vanoenda kuzvikora zvepadera vanoendeyo kuti vanodetsereka kubudikidza ngekufundiswa mishando yavanoda kuzoita pona pavanenge vakura. Mishando imweni inosanganisira kuti vakone kunasire mitombo.

Muzvikora zvepadera vantu vanoendamwo kodetserwa pakurutu ngemushando yavangada kuzoita vamweni vanoenda kunofundira kuti vave varimi vamweni vanofundira kuti ramangwani ravo vave madhokodheya

Igwinyiso remene-mene muzvikora zvepadera vantu vanomboenda vondofundiswa maringe ngemishando yavanenge veida kuzoita ponapo pavanodai vakura, kuti vazokwanisa kudetsereka ramangwani ravo.

Maizviziya ere kuti nyamashi unowu mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoenda kunodetsereka kubudikidza ngekuti vanofundiswa mishando iyo inozovadetsera mundaramo mwavo.

Nyamashi kukati mezvikora zvepadera tinoningira toona kuti vantu vano endemo kunobetsereka kubudikidza ngekuti vanenge veida mushando yakadini yavanooda kuzoita mundaramo mwavo panopavanege.

Mukati mwezvikora zvepadera kunoenda vantu vanenge veida kufundiswa maringe ngezvemishando tinoona kuti vantu vona avavo ndivo vanozouya veititungamira ramangwani ravo mukati mwemabasa nemunharaunda.

Mukati mwe zvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoendemwo kuno fundiswa mishando yavangada kuzoita ponapo pavanenge vakura kuti vakwanise kudetsereka kubudikidza nge mushando yavano fundiswa.

Igwinyiso remene mene Mundaramo medu tikapinda mukati mezvikora vantu vanoporiswa maringe ngekuti vakone kufundira mishando yavachada kuzoita pona apopakukona.

Muzvikora zvepadera vantu vanofundira mishando yakasiyana siyana zvinozoita kuti mundaramo mwavo ive yakachinja kubudikidza ngekufundiswa mishando yakasiyana siyana.

Vantu vazhinji vonoenda kuzvikora zvepadera ngekuti vanonga veida kudetserawa kuti vakone kufundiswa maringe nemishando yavangada kuzoita ponapo pavanenge vakura mukati mwendaramo yavo.

Zvikora zvepadera tinoone kuti vantu vanoendayo kuti vafundiswe maringe nemishando yevanode kuzoita pona pevanenge vakura. Izvi zvinoita kuti vadetsereke mundaramo mwavo vazoziya mishando yavanoda kushanda.

Nyamashi unowu tinoningira kuti vantu vanoenda kuzvikora zvedera kona uko kwavanofundiswa maringe nemishando yavangada kuzoita ponapo pavanenge vakura kuti vakwanise kubetsereka.